Mmaamuwaa nson te atwedeɛ so wɔ dan a yɛapenti ho brown. Kotokuo ne ahama gugu wɔn anim. Wɔn ho ayɛ fi pa ara. Bea a wɔte no so ayɛ fi basabasa.

Mmarima nsia gyina dan apampam a wɔhyɛ reflector yellow ne helmet yellow, ɛmu nnan hyɛ helmet yellow, mmienu nhyɛ bi na wɔrrefekse solar panel wɔ dan bi so.

Maame a ɔrekye adeɛ. Kolpɔt si n'anim a silver a yɛdekye adeɛ si kolpɔt no so. Wɔakye adeɛ no bi gu apanpan a esi bucket fufuo so. Bucket violet ɛnso esi nenkyɛn. Sekan kura no a ɛdetwitwa ade na ɔɔkye no bi.

Nnipa bebree nam srɛ so a wɔn nneɛma kurakura wɔn, bi bobɔ wɔn akyi nam nwura mu. Nnua green bi nso sisi kwan ne mu. Wɔn nneɛma ne bi bobɔ wɔn akyi, bi kurakura wɔn. Nnipa bebree no ato santene a wɔrekɔ.

Mmaa nnan redidi wɔ apampan no mu. Baa mmienu hyɛ ntoma atade a wɔresere. Baako hyɛ atadeɛ blue a kyɛ tuntum butu ne ti. Baako wɔ n'akyi gyina dan a ɛyɛ kɔkɔɔ anim.

Mmɛrima ɛnnan ɛwɔ dan mu. Ɔsrane baako hyɛ ataadeɛ brawn. Baako gyina adaka w'apagya ne nsam. Ɔbaa baako tiri nwii yɛ fitaa te akonwa a kɔmputa si n'anim a filag esi n'akyi. Bɛrima baako nso te hɔ a n'apampam apa a nsuo ne glas mmienu esi teebol so ne buk egu n'anim.

Obronin baa ayɛ nkwadaa mmaa ne mmarima atuu. Obronin no hyɛ spɛɛse tuntum hyɛ ataade fitaa. Akwadaa baako gyina hɔ a ɔno deɛ wanyɛ atuu ne nsa gu ne bo hyɛ ataade orange ne knicker green. Akwadaa baako hyɛ ataade fitaa a wɔn nyinaa ani agye.

Maame a ɔresere a ɔtɔn ntoma. Ntoma bebree gu n'akyi. Ebi yɛ African print. Ebi yɛ kente ahorow. Ɔhyɛ approne violet na pink. Ɔda nto no so a ɔresere a n'ani agye.

Mmarima mmiɛnsa a wɔhyɛ overall blue ɛreto block asi dan. Baako hyɛ helmet a ɛyɛ kɔkɔɔ, baako hyɛ helmet a ɛyɛ yellow, baako hyɛ overall white na helmet a ɛyɛ yellow a ogyina da n’akyi.

Mmaa a wɔhyɛ ntoma kente a ahwneɛ gugu wɔn kɔn mu ne wɔn nsa ne mmaa mpaboa nenam kwan ho a wɔde akyɛdeɛ ahodoɔ a ɛwɔ apampan mu sisi wɔn ti. Yɛakyekyere ho kama, ebi yɛ ta .

Mmaa mmienu te akonnwa so. Baako te hɔ a ɔrebɔ ne ti. Baako nso te fam a wasum n'ano. Barima baako gyina n'akyi a wasɔ ne sisi. Maame baako nso gyina wɔn akyi a wabobɔ ne nsa agu ne ho.

Bronin ne nkwadaa bebree wɔ dan ne mu, bi hyɛ ataade kɔkɔɔ ne duku kɔkɔɔ. Obronin hyɛ ataadeɛ fitaa a yɛatwerɛ anim UNICEF. Akwadaa baako te n’anim hyɛ ataadeɛ blue a yellow deda ano a ne ho ayɛ fii. Wɔn nyinaa ɛresere a wɔni agye, Ɔbaa baako nso hyɛ ataade fitaa a ɔrehwɛ a wɔn so.

Ɔbaa a ɔretɔn nneɛma a wɔde pɔlehye mpaboa ne nea yɛde twi braahye a wɔde twitwi adwareɛ ne ti mu. Ɔhyɛ kyɛ pink ne atadeɛ pink. Nneɛma no bi wɔ basket orange a wɔahyɛ wɔ mu a shoe polish ne brush no bi wom.

Mmaa nsia a wɔresa adowa afura de agudiɛ ahoroɔ agugu wɔn nsa. Wɔn nan ɛhyehyɛ ahenema. Duku twitwa wɔn asene ɛde abotire tuntum abobɔ wɔn ti.

Akwadaa a donnoo san ne kɔn mu a ɛrebɔ a ɔhyɛ mpaboa akokɔsradeɛ, wayɛ ne ti mpɛsɛmpɛsɛ. nkwadaa bebree nso gyina n’akyi. Maame a wahyɛ African print akokɔsradeɛ nso gyina n’akyi ɛrebɔ ne nsam.

Mmaa nson wɔ abɔnten a wɔredi dwa. Ebi yɛ mmako, ebi yɛ adua. Wɔabɔ adua no bi agu apampan so. Mmaa no bi nso retɔ mmako a ɛyɛ a ahaban mono. Kwawu nsusuaa nso si nkyɛn. Atade kɔkɔɔ, ɔbaa a ɔwɔ ani no hyɛ atade kɔkɔɔ ne aseɛ tuntum.

Taxi ahodoɔ mmienu nam lɔɔre kwan so. Baako yɛ ash, baako yɛ blue. Car fitaa baako di wɔn mmienu akyi. Aborosan yellow wɔ wɔn akyi. Car red baako nso si fitaa no akyi. Nnipa nam lɔɔre kwan no mu bebree. Electricity pole nso nenam lɔɔre kwan no nkyɛn.

Truck akɔnya akwanhyia a bammɔfoɔ mmeɛnsa gyina hɔ a wɔrehwɛ. Cra no yɛ fitaa. Anim no amoa. Bammɔfoɔ baako akoto hyw atade tuntum. Baako nso hyɛ helmet orange ne reflector orange rehwɛ. Ɛhɔ nyinaa yɛ nwisie kumoo.

Bammɔfo nnan wɔ beaeɛ a accident asi. Nnipa no bi aforo kaa no a anya accident no. Bammɔfoɔ no hyɛ ataadeɛ brown ne ɛkyɛ pink. Kaa no a anya accident no yɛ fitaa. Ↄbaako mmienu aforo a wɔsisi kaa no so.

Maame panyin a wofira ne ntoma de ahweneɛ agu ne kɔn mu hohoro ne nsa. Mmaa ɛne nkwadaa nso gyinagyina wɔn akyi a wɔhyehyɛ nose mask a wɔrehwɛ maame noa ɔde samina ne nsuo ɛhohoro ne nsa no.

Maame ne ne mma mmienu. Baako barima baako yɛ ɔbaa retɔ ice cream. Ketewa no redi ice cream no bi. Maame no resere a wabɔ ne ti rasta rehwɛ ne ba no. Ne ba no hyɛ kyale wate yellow. Barima no te ice cream no container no so a ɔrehwɛ papa no a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ ne kyɛ kɔkɔɔ no.

Dwaadibea a maame ɔte atɔsodeɛ anim a kɛntɛn yellow si n’anim. Maame no de duku kɔkɔɔ abɔ ne ti. Wafura ntoma blue, aweneɛ fitaa gu ne kɔn ne ne nsa.

Mmaa mmienu a wɔresa adowa. Wɔde kente atwa wɔn anim ne aduku. Anhweneɛ bɔ wɔn ti, wɔn nsa ne wɔn kɔn mu. Nnipa atwa wɔn ho ahyia rehwɛ. Nursni baako n'ataadeɛ green rehwɛ wɔn. Ɔbaa baako nso hyɛ overakll blue rehwɛ bi.

Bens car kɛseɛ a ɛyɛ yellow and black nam lɔɔre kwan so. Car no, nnipa wɔ mu. Mmienu mmarima mmienuwɔ car no n'akyi a yɛabue. Baako yɛ barima. Ɔhyɛ ataadeɛ soro blue ne gens aseɛ black. Ɛkwan .

Asraafoɔ bebree gyinagyina hɔ. Panin baako tiri ho ahyɛ sakora a nose mask hyɛ ne hwene rehwɛ. Camera sisi wɔn so. Barima baako a specs hyɛ n'atadeɛ a soro no yɛ blue a wayi ne tiri ho na fam no yɛ black rehwɛ. Car blue si wɔn akyi.

Mmaa du fura kente de ahwenneɛ ahoroɔ abɔ wɔn ti, wɔn nsa ne wɔn kɔn mu. Wɔn nyinaa kura calabash a wɔadesign ho kama. Wɔn nyinaa resere tete fam.

Mmarima nan edi agorɔ wɔ nsu tene mu ɔmu nyinaa hyɛ nika tuntum nipa mmiɛnsa ɛdi gyina gyna ɛnan si ho kɔn so ɔmu anigyeɛ ɔmu sere.

Maame ne mma mmienu te bicycle so. Kɛntɛn so ne ti so. Wɔn mmienu wɔn mmiɛnsa nyina ti ayɛ kuhaa. Maame no de duku yɛllow abɔ ne ti n’ase. Akwadaa baako hyɛ ataadeɛ green, maame no nso hyɛ atadeɛ green. akwadaa baako hyɛ ataade fitaa te bicycle n’anim. Dua gu bicycle n’akyi, nnua green nso atwa wɔn ho ahyia.

Maame ne ne mma mayewa mienu te korowa so. Kontommire a 3w) k3nt3n mu si )mo ky3n ne )mo ky3n .)rehwie nsuo agu baako so 3ne korowa no mu . N)te Dan a 3ser3 agu so. 3dan mmienu asisi )mo akyi , mm)fra no maame ani agye.

Nkwadaa mmiɛnsa ɔmu yɛ mmea ɛwɔ abonten baako hyɛ ataadeɛ fitaa ɔtwane di nea ɔte wheel chair ɔhyɛ ataadeɛ blue ɛna trouser black no so baako gyina akyire a wahata neni ɛdua green nso sisi wɔn akyire ɔmu nyinaa anigyeɛ.

Abaamuwa a kɛntɛn a nnneɛma gu mu si ne ti. Ɔhyɛ ataadeɛ blue a yɛakyerɛw anim addidas ne nika tuntum. Tae nso kura no. Nkrɔfoɔ redi dwa wɔ n'akyi. Akwaraa baako gyina n'anim hyɛ ataadeɛ a yɛasensan mu a ɛyɛ blue. Papa baako nso wɔ n'akyi a na taade no yɛ kɔkɔɔɔ na baako nso yɛ fitaa.

Akɔla a ɔhyɛ ataade tuntum te baesekel so. Ɔde ɛkyɛ blak ahyɛ ne ti. Ɔhyɛ skɛt a ɛyɛ braon. Ɛkyɛ no, aben riɛd mmienu sisi so. Obi egyina ne nkyɛn a wabo ne ti a hyɛ ataade braon ɛn griin. Mmaa beberee nso etwa ne ho ahyia. Obi so bɔtɔ ɛwɔ n'akyi wo dua ase.

Ɔbaa a ɔhyɛ ataade fitaa ɛte akonwa fitaa so de ntoma fitaa akyikyiri ne ti. Ɔbɛrima bi gyina ne nifa so ɛhyɛ ataade fitaa kura kamara. Mmaa a ɛhwɛ ne bi yɛ aborɔfo a wɔn mo nso hyɛ ataade fitaa a bagi tuntum si ne so. Adeɛ fitaa gu tree mu si kɛtɛ griin so ɛwɔ n'anim. Kɛtel ne kopɔt nso asi ne benkum so.

Aborɔfo nnan te abɔnten a mmako ne nto tomatoes kɔkɔɔ gu kɛntɛn a ɛyɛ green ne blue mu a wɔreyiyi mu. Wɔte akonnwa green, na kɛntɛn green no bi nso sisi wɔn akyi.

Mmarima no repia redi agorɔ. Mmienu te nnuakaa mu ɛna mmiɛnsa repia. Wɔn nyinaa ani agye. Nea ɔretwi duakaa no hyɛ ataadeɛ brown. Mmiɛnsa no baako hyɛ fitaa ɛna green. Baako nso gyina akyire rehwɛ.

Barima ne ne yere ne ne mma mma ate mpa so. Mpa ne yɛ fitaa, ɔbaa no ataade fitaa, barima no hyɛ jeans soro ne fam. Wɔn nyina ate mpa ne so a wɔn ani agye a wɔresere.

Dan bebree wowɔ ha, bi yɛ dantia, bi yɛ abrɔsan, bi yɛ tenten a n’ahyɛnsodeɛ yɛ kɔkɔɔ ne yellow. Nnua, kube sisi wɔn ntam. Lɔɔre kwan a kaa nso nenam so ɛne wɔ hɔ bebree.

Nnipa bebree wɔ hyiadan mu tete teebol kanko ɛho. Nkonwa no bi etwa wɔn ahyia a obiaa ntete so. Ebi yɛ mmaa ɛna mmɛrima. Ebi hyɛ kot, ebi nso ɛnhyɛ kot.

Maami a ɔɔtɔn papa yɛdi ɛntoma ɛna ayɛ ɛne ɛsrɛ nsoso ayɛ bi a egugu n'enim. Ɛsrɛ no bi gugu fɔm. Maami no ɛhyɛ ɛntoma a ɔdi ɛduku kɔkɔɔ abɔ ne ti a ɔti ɛdan a papa naa ɔɔtɔ no.

Mmaa ne mmarima wɔ hyiadan bebiree mu. Ebi ahyɛ ataade fitaa tenten. Asraafoɔ nso nenam wɔn ntam. Ebi gyina simpie so a wɔahyɛ coat a nose mask hyehyɛ mmienu hwene ano. Mmarima no bi nso hyehyɛ nose mask no bi wɔ hyiadan no mu.

3dan a akonya fufuo asi mu a ntoma green 3s3 mu 3w) h). Table ketewaa 3y3 fitaa asi ne nky3n . Flower green asi flower pot tuntum no si ne benkum so, pikya mmiensa bob) wall no ho , y'ap3nti dan no mu fitaa, cabinet a flower 3ne books a y'ahyehy3 nso si ne benkum so. Akonya tuntum si ne benkum so .

Suadan mu a yɛ asiesie mu kama. Ghana filag bobɔ mu. Bebree naa hyɛ kot ɛtete hɔ. Kamara etwa ɔmo ho ahyia. Nkanea ahorow ɛne TV kɛseɛ bɔ benkum ne nifa. Laet akɛseɛ nso sɛn seelen no so. Ɛfam hɔ kapɛt ɛyɛ kɔkɔɔ.

Sikiritifoɔ wɔ brig bi ase. Kaa mmienu esi wɔn anim. Baako yɛ fitaa, baako yɛ braw. Mmɛrima baako yɛ osrani sogyani a okura tuo a ɔde ahwe fam. Mmienu hyɛ polisifo ovarɔl a ɛyɛ blu. Ɔmo nyinaa hyɛ mpaboa tuntum. Bɛrima baako tuo ɛbɔ nataaso.

Kaa nnan rekɔ nsia si sisi dan mu. Barima buroni gyina benkum a ɔhyɛ reflector yellow, ɛnna ɔhyɛ atade tuntum rehwɛ. Kaa no baako yɛ green, ɛnna red. Baako a ɛsi so no yɛ yellow, ɛnna baako nso yellow a wɔatwerɛ ho DHL.

Agofomma mmarima ne mmaa a wɔresa. Wɔhyɛ dɔsɔ a afadeɛ. Ɛbi bɔ wɔn ti ne wɔn sisi. Barima baako hyɛ atade tuntum ne trousers yellow. Mmaa no bi nso hyɛ African Print.

Mmaa mmienu a wɔafura kente de duku atwitwa wɔn sisi ahyia. Ahweneɛ gu wɔn nsa ne wɔn nan. Aduku tuntum ne ahweneɛ bɔ wɔn ti a wɔresa kete. Barima a ɔhyɛ ntoma ataadeɛ ne ɛfam tuntum retwa mfonin wɔ wɔn akyi.

Borɔdeɛ ampesi mmiɛnsa a yɛanoa, kosua mmienu, kontommire a abɔmu a fish wɔ mu a yɛde ngo na ayɛ. Pear a yɛatwitwa mu nketewa nnum gu borɔdeɛ ne ho.

Maame hyɛ ntoma atadeɛ a ebi bɔ ne ti reyɛ aduane wɔ kitchen. Aduane no bi si gaase so wɔ kitchen hɔ. Nkɛnse atwa ne ho ahyia. Bucket blue a nsensaneeɛ wom si n'anim. Ɔkura ta a ɛda kyɛnse mu si n'anim.

Mmaa nnan hyɛ ntoma a wɔde bi abobɔ wɔn ti de hyire ayɛ wɔn honam nyinaa ɛresa. Aweneɛ gu wɔn kɔn mu ne wɔn nsa. Obiara apagya ne nsa akɔ soro. Mmaa ne mmarima a wɔhyɛ ntoma nso tete hɔ ɛre hwɛ wɔn.

Four by four cars nan rekɔ num ɛwɔ car kwan mu. Mmarima ahyehyɛ mmarima mmienu hyehyɛ coat gyina car baako benkun ne nimfa. Frankaa sisi cars no nyinaa bi so. Nnipa nso Aborɔfo no bi ahyehyɛ coat gyina nkyɛn rehwɛ.

Asraafoɔ bebree nam kuro a ɛmu ayɛ fii ɛrebɔ bɔ ban, bi te truck sogyafoɔ truck so a truck no yɛ geen di wɔn akyi. Dan ne nnua nso wɔ bea a wɔwɔ no.

Akonnwa a dan a yɛasiesie mu fɛfɛɛfɛ, stairs fa dan mu hɔ a ɛyɛ brown and white. Light a ɛyɛ shangolia sensɛn silling ne so. Akonnwa no yɛ brownish, table nso si carpet a ɛyɛ brown so wɔ dan ne mu.

Mmarima mmienu ne mmaa mmiɛnsa wɔ dan mu a wɔrekasa. Ↄbaa baako gyina hɔ a ɔhyɛ jeans ataadeɛ a ne tiri nnwii ayɛ curls rekasa a ɔresere. Mmarima mmienu ne mmaa mmiɛnsa no te table a nsa dɔkɔdɔkɔ sisi ho rehwɛ no.

Nkwadaa mmienu te apata a yɛde brɛ na ayɛ. Wɔn nyina kura etuo. Baako hyɛ sogya ataadeɛ a singlet no yɛ green. Baako nso hyɛ sogya kyɛ a ne singlet no yɛ green. Etuo mmienu kurakura wɔn a wɔte ɛbrɛ apata no ase. Baako gyina hɔ na baako no nso te hɔ.

Abusuakuo bebree ɛrekɔsie wɔn dehyeɛ. Wɔn dehyeɛ adaka no yɛ ɛnam ahyɛnsodeɛ a ɛyɛ red, wɔde esi dua a ɛyɛ green wɔde ahoma akyekyere so. Mmarima nnan na ɛso funudaka no a wɔde rekɔ. Kube nnua bebree sisi wɔn akyi.

Nnipa bebree atwa ahyia wɔ petee mu. Mmarima mmienu hyɛ soro atadeɛ a ntoma sisi wɔn asene. Mmaa mmienu nso nenam akyire a wɔhyɛ ntoma atadeɛ a ad aduku fitaa bɔ wɔn mu. Nnipa bebree, mmaa ne mmarima nso atwa wɔn ho ahyia. Papa baako abɔ ne mu ase resɔ gya wɔ hɔ.

Mmarima nwɔtwe rebɔ twene nnan. Twene no wɔapenti no red na black dam. Baako de dua , mmienu de dua na ɛrebɔ. Baako te wɔn akyi . Mmarima nnan no akyi kura kyiniiɛ. Baako nso gyina hɔ a wɔrehwɛ. Wɔn nyinaa hyɛ atade fufuo a nsensan green wɔ wɔn akyi.

Maame aberewa ɛɛ ɛɛ ɛreto vote. Ɔhyɛ ntoma. Ɔde ntoma a nt abɔ ne mu. Ɔde duku fitaa abɔ ne ti. Vote ahyɛnsodeɛ fitaa si ne benkum so. Papa bi hyɛ atadeɛ pink ne mpaboɔ kɔkɔɔ gyina n'akyi rehwɛ no.

Ahemfo abɔ dwa tete hɔ. Ebi nso ato santene. Baako di anim a kukuo si ne ti a nwura ahaban mono gum. Baako nso kura ahoma a ahwenneɛ gu ne kɔn mu bebree, fura ntoma di anim.

Agofomma redi agorɔ. Wɔn nyinaa hyɛ dɔsɔ skirt ne ɛsoro kɔkɔɔ, ebi bɔ wɔn nsa ne adwenneɛ bɔ wɔn ti. Wɔkura dua poma a yɛapenti ho red and black, white and red. Wɔn nan sisi fam a wɔresere resa.

Asraafoɔ wɔ bea a ɛhɔ ayɛ basabasa. Ɛdan brown a akyɛ si wɔn akyi. Baako da fam a wapira. Mmienu abɔ wɔn mu ase a wɔrehwɛ opirafoɔ no. Baako gyina n'akyi a ɔde ne nsa agu ne ho a ɔrehwɛ. Baako nso gyina n'anim a ɔgyina hɔ rehwɛ.

Asraafo aborɔfo ɛrebɔ ban wɔ bea a sakasaka aba hɔ, wɔn armor kaa a asɛe si wɔn akyi. Mmienu gyina anim a wɔkura atuo. Fam hɔ nyinaa ayɛ tumm ɛfii basaa. Dan yellow aborɔsan yellow si wɔn akyi, dua si nkyɛn a awo.

Mmaa six a wɔahyɛ skirt black a wɔde beads atwa wɔn asene ne wɔn kɔn mu a duku bɔ wɔn ti rehwɛ adeɛ. Mmarima mmienu a baako hyɛ ataade fufuo ne kɔkɔɔ gyina wɔn akyi rehwɛ wɔn. Ↄbaa baako kura koraa a duku mmɔ ne ti rehwɛ no. baako nso kura koraa a hwee nni mu gyina hɔ.

Nnipa bebree wɔ airport a asrafoɔ rehwehwɛ wɔn nkrataa mu ama wɔn atu kwan. Obiara nneɛma sisi n'anim ne nkyɛn a obiara ato santene wɔdidi so.

Laptop si table so. Stapler red deda nkyɛn. Pen blue wɔ hɔ, book da nkyɛn. Tea cup mmienu a coffee wowom si hɔ. Nook ne blue pen nso da laptop baako nkyɛn. Paper baako nso da laptop baako akyi. Table no yɛ black.

Nkwadaa nnan abɔ dwa resa wɔ aseɛ. Wɔatoto sika agu fam ama wɔn. Wɔde ntoma asi trousers to asisi wɔn asene. Ahweneɛ gu wɔn kɔn mu de hyire asra wɔn ho nyinaa. Barima no nso de ata ntoma no mu abɔ kɔla.

Maame a ɔhyɛ ntoma. Ɛsoro pink ɛna ɛfam brawn ɛna nkwalaa ɛnsia ɛtwa ne ho ahyia. Ɔbaa panin no a ɔwɔ mu no de aduane a ɔm'adi aka ɛɛkyerɛ. Ɔhyɛ ataadeɛ griin a pink ɛne yɛlo ɛwowɔ wowɔmu. Mmɛmuwaa no nso hyɛ ataadeɛ bluu. Ketewa no si ne benkum ne ne nifa so.

Kaa te sɛ Ferrarri mmienu si petee mu. Nkurɔfoɔ ahoroɔ hyɛ atade tuntum ne blue gyinagyina hɔ a wɔrehwɛ. Kaa no yɛ baako yɛ blue, ɛnna baako yɛ kɔkɔɔ a blue wɔ n'apampam. Nnipa no bebree no yɛ aborɔfo.

Akwantufo a wɔsoso wɔn adesoa wɔ wɔn ti so kyekyere bi wɔ duku ne ntoma mu a kɛtɛ dedadeda so. Bebree no ara yɛ mmaa ne nkwadaa a wɔtuturu wɔn mma. Wɔn nneɛma ne bi nso gu pan kɛseɛ mu soso wɔn wɔ wɔn tiri so a kɛtɛ dedadeda so.

Nneɛma wei yɛ beeds ahoroɔ a wɔayɛ bi na ebi nso so ɛyɛ raw material a wɔnyɛeɛ. Nwura a awo sensɛn store no anim. Nneɛma no bi nso so gugu basket mu a wɔyɛ dada, na ebi nso wɔnyɛeɛ. Koraa brown mmienu si store no anim.

Dan a yɛasiesie mu fɛfɛɛfɛ a flowers green es ɛwɔ flowerpot mu si hɔ. ahwehwɛ a ɛyɛ kanko bɔ wall ho, akonnwa si dan mu hɔ. books hyehyɛ nnua adeɛ mu wɔ dan ne mu.

Maamefo mpanyinfoɔ bebree akɔ ayaresabea a ɔmo kɔyɛ ɔmo ani. Ɔmo nyinaa de plasta atetare ɔmo ani no so. Akɔla baako ɛne ne papa ɛnso te akyire hɔ a yɛde plasta no bi atare akɔla no moma so . Ɔmo nyinaa hyɛ ntoma.

Mmaa bebere wɔ beae a ɔmo gye ɔmo ani. Bɛrima baako ahyɛ kot a ɛyɛ tuntum akura maekrofon tuntum a ɔto nwom. Mmaa no ɛtwa ahyia teebol a nsa bebree ne aduane sisi so. Ɔbaa baako gyina hɔ ɛhyɛ ataade tenten a ɛyɛ griin ɛbɔ ne nsam.

Polisifoɔ mmienu wɔ beaeɛ a wɔretwe baako mogya. Baako hyɛ polisi kyɛ. Deɛ wɔretwe ne mogya no nhyɛ kyɛ. Ɔte akonnwa ɔhyɛ deɛ ɔretwe mogyano hyɛ ɛkyɛ blue. Deɛ wɔretwe ne mogya no hyɛ atadeɛ blue te akonnwa tuntum do.

Mmarima bebree a nose mask hyehyɛ wɔn ano gyina car anim. Flower yellow bukey da car no so. Ɔbaa baako gyina barima nkyɛn a wasɔ ne nsa hyɛ atadeɛ brown resere. Mmarima no mmeɛnsa hyɛ lacoste blue ne gean. Akwadaa baako gyina wɔn anim a ɔregye car no key afiri papa baako nsam.

Nipa beberee wɔ abɔnten a wɔn regye w'ani. Ebi retɔ nnuane ɛne nsa ɛwɔ abɔntene. Beberee no ara yɛ aborɔfo. Abansoro atenten ammiɛnsa nso atwa wɔn ho ahyia a nkɔraa ne mpanin ne mmɛɛma nso redi hɔnom ahyɛnfiri.

Mmarima bebiree nenam asase yantam a anwea ayɛ so ma. Bebiree no te afunupɔnkɔ so. Ebi hyɛ ataade fitaa de fitaa no bi abɔ wɔn ti a sukuu baage tuntum bɔ wɔn akyi. Ebi hyɛ kyɛ kɔkɔɔ, ebi de ntoma no bi abɔ wɔn ti. Ebi nso hyɛ ataadeɛ no bi nam fam.

Nwee nson 3ne )baa baako a )hy3 ataade k)k)) a w'ab) ne ti rasta agyina ab)nten a )mo nyinaa gu ne nky3n a )moredi agor) a )mo ani agye nwura bebree a 3y3 green nso w) )mo akyi.

Nkurɔfoɔ bebree ahyia wɔ dua ase. Ɔsraani baako gyina wɔn anim. Mmarima ne mmaa tete akonnwa so. Ɛbi nso gyina dua no ase retie deɛ ɔne wɔn rekasa no.

Mmarima ahodoɔ mmienu ɛresa wɔ petee mu, mmarima mmienu hyɛ Lacoste green down brown a wɔrehwɛ, mmiɛnsa hyɛ yellow. Baako rebɔ dondo wɔ ne mmɔtoam, baako rebɔ abɛn, baako nso gyina a ɔrehwɛ. Kɔtɔkorɔ hyɛ baako kɔn a wahuri akɔ soro ɛresa. Baako nso nam fam a ɔrekɔ.

Nkramofoɔ ɛne asraafoɔ ɛtwe ahoma. Ebi hyɛ kyɛ. Nkramofoɔ no bi egyina gyina hɔ ne ɔmo bakatare a ɔmo hwɛ. Asraafoɔ no bi ate egu fam.

Nnipa bebree; mmaa ne mmarima, ato santene wɔ airport a wɔrehwehwɛ wɔn nkrataa mu. Baako gyina anim a ɔhyɛ coat black, inside blue, trousers brown ne ne baage a ɔkura. Ɔbaa baako hyɛ atadeɛ yellow. Ne baage blue si ne nkyɛn. Barima baako de ne nsa ahyɛ ne botom hyɛ pullover blue ne jeans gyinahɔ rehwɛ.

Aborosan dadaa a ɛtoa so mmienu a ɛyɛ dada tantaantan. Ahwedeɛ ne nneɛma gugu mu. Nnipa te mu. Ebi te aborosan no anim. Yellow gallon nso si anim. Nrɔba akyekyere geeti no baako.

Asidɛnt asi a kaa no aseɛ yeye. Kaa no yɛ fitaa a yɛpia asi nkyɛn. Mbaa ne mmɛɛma nso gyina gyina hɔ beberee a ɔmmu hwɛ. Bɛɛma baako hyɛ ataade brauw fon tare na so a ɔnam kaa no nkyɛn.

Ɔbaa ne barima ahyia mu ɛreyɛ conference ne anobaebaeɛ, BelAqua nsuo sisi wɔn anim, fruit juice nso wɔ tray mu si wɔn anim. Mmarima ne bi ahyɛ kooti, ɔbaa baako and ahyɛ green ataadeɛ. Deɛ ɔte tiri hɔ nso ahyɛ African print.

Maame baako rewɔ fufuo redi awɔka fufuo. Silver akɛseɛ si ne benkum ne ne nifa. Waduro ne wɔma si n'anim a ɔde rewɔ. Frytol yellow si apampam so. Nkokɔ wɔ n'akyi bebree. Nnɔtedan si n'akyi. Borɔdeɛ nso wɔ n'akyi. Obi asɔ ne sisi gyina n'akyi.

Asukuufo) a )mohy3 ataade3 green 3ne 3fam brown 3w) ab)nten a nnua green 3w) )mo akyi. baako ataade3 no y3 y3lo 3na baako 3de3 y3 bluu. )mo tikya hy3 ataade3 bluu 3ne jeans black a )de 3nnua rekyer3 )mo ade3. Ak)laa ketewaa baako hy3 k)k)) a w'akoto.

Nipa bebree ɛrenam dɛsɛt so a wɔn rete afunum pɔnkɔ so. Ebi nso na fam a wɔn retwe afunum pɔnkɔ no. Deɛ ɔdi akyire no afadeɛ yɛ kɔkɔɔ a sukuu baage blak ɛnd pink ɛbɔ no akyi a ɔte afunum pɔnkɔ so a wɔn renam dɛsɛt nɔtetam ɛso ɛrekɔ.

Dwam a maame gyina ntoosi a wahyehyɛ no bebree wɔ table so a ɔretɔn. Wɔabɔ duku hyɛ atadeɛ brown ne ntoma wɔ fam. Maame mmienu a baako hyɛ pink soro te hɔ. Baako a duku yellow bɔ ne ti gyinahɔ.

Mmɛma ne mmaa beberee ti trak a ɔmmu kɔ rali. Ebi nso tete moto so ekura paati pikkyɛs ɛnd paati kalɛs a ɔmmu yɛ rali ɛne kampein amma amanyɔkuo bi.

Nipa bebree titi ɔmu baagi ho ɛwɔ ewiemhyen giyinabea ɔmu baagi ahorow sisi ɔmu nkyɛn ebi gyinagyina hɔ ɛna ebi ɛti hɔ baaako hyɛ atade fitaa a nosmask fitaa hyɛ nehwene ebi nso hyɛ jakɛti blu ɛni tuntum ɛti hɔ berma baako ti hɔ a ne nsa da ne baagi so a bribi kata nenim.

Ɛdan mu a ɔbaa baako, bɛrima baako esiesie afidie bi mu. Ɔbɛrima no hyɛ spɛs ne ataade kɔkɔɔ ne gyins. Ɔbaa no ɛnso yɛ broni a ɔhyɛ ataade blu ɛne trɔsa blak gyina ne nkyɛn. Bɛrima no fikyiri fikyiri fidie no.

Barima bi a ɔhyɛ kyɛ fitaa. Atade kɔkɔɔ ne trousers tuntum resu a asraafoɔ nnan asɔ ne mu de handcuff rehyɛ n'akyi. Asraafoɔ no bebree hyɛ atade tuntum. Nose mask bɔ wɔn hwene a etuo bobɔbobɔ wɔn ho.

Ɔbaa bi kyekyere adeɛ ama obi atɔ duku bluu bɔ ne ti. Mako a yɛ akyekyere ɛwɔ n'anim, gyene nso gu teebol a yɛde ahaban egu so. Nkɔla a ɔmo so so atosodeɛ wɔ apampam mu gyina hɔ a ɔmo sere.

Mmaa mmienu ɛwɔ ayaresabea. Baako hyɛ ataare fufuw a nos maks ɛbɔ ne nwene ɔdi tɛmomita akyerɛ ɔbaa ɔno nso hyɛ nos maks na dukuu ɛyɛ blu. Ɔhyɛ eprɔn so blu a yɛde tɛmomita ahwɛ ne so. Nnuro ahorow wɔ teebol no so.

Dwadibea a mmaa mmienu gyina hɔ retɔ atadeɛ wɔ fam. Baako, akwadaa hyɛ n'akyi. Baako, barima baako rekyerɛ atadeɛ baako wɔ fam a ntadeɛ no bi nso gugu ne ho. Ɔbaa bi nso wɔ n'akyia ɔretɔn nku ahodoɔ nso.

Mmaa nnum gyina borehole ano. Wɔde pan mmeɛnsa asisi borehole no ano. Bucket green nso kura baako a baako rebu borehole no. ɔhyɛ atade fitaa. Deɛ ɔkura bucket green no, akwadaa hyɛ n'akyi. Baako asoa ne deɛ a ɔrekɔ. Borɔdeɛ ne ahaban mono bebree nso atwa wɔn ho ahyia.

Mmea ne mmarima bebree nam kurom ɔbaa baako abɔ duku yɛlo ɔhyɛ ataadeɛ yɛlo ɛfom skirt brown apanpan kɛseɛ ɛsi no tire mmarima nobi tɔn pulova ɛyɛ pink ne green street light si wɔn anim ɛdan kɛseɛ mmienu sie wɔn anim.

Mmarima ne mmaa bebree rek)sie afunu , adaka no y3 tuntum , nipa bebree a )mo y3 abor)fo atwa ahyia . Ebi anyini , ebi nso y3 mmratie.

Mmarima nson rekɔ dan a ayɛ brown. Yɛatwerɛ anim Tamale airpɔt si wɔn anim. Baako kura baage kɔkɔɔ ebi fitaa bɔ n'akyi. Nsso hyɛ ataade fitaa a baage tuntum bɔ n'akyi. Baako hyɛ ataadeɛ orange a ɔretwe ne baage tuntum wɔ fam. Baako hyɛ ataade blue a ne sukuu baage tutum bɔ n'akyi.

Mmaa beberee ɛwɔ apata a ɔmo ahyehyɛ ɔmo ntoma ɛde bi abobɔ ɔmo ti ɛwɔ apata se ɛbɔ nkɔmmɔ. Obiaa ani agye. Baako ɛba hyɛ n'akyi a ɔno deɛ ɔmmɔ duku ne bi.

Barima a ɔhyɛ atadeɛ kɔkɔɔ ne yellow ne green resa. Ne nsa baako si fam. Wayɛ ne ti mpɛnsɛmpɛsɛ. Wapagya be nsa baako. Mmaa ne mmarima atwa ne ho ahyi a wɔrebɔ wɔn nsam. Ɔbaa baako hyɛ atadeɛ orange a watu ne nan a soro no yɛ fitaa.

Aborɔfo mmaa ne mmarima wɔ hyiadan a bi ahyɛ kooti tuntum ne blue. Ɔbaa baako gyina microphone n’akyi ɛrekasa. Barima baako hyɛ ataade fitaa a okura camera, table a yɛde nnwera fitaa a book yellow ne pen tuntum da so. Projector si wɔn anim wɔ table so.

Papa a ɔhyɛ kot ɛhwɛ pikya a ɛyɛ blak ɛn waet a yɛde esisi teebol so mmiɛnsa. Ɛdan mu hɔ yɛ tuntum a ɔhwɛ pikyas na yɛde esisi hɔ no. Ɔhyɛ spɛs ɛne insaed waet. Ne ti ɛyɛ sakora.

Mmarima nson reyɛ construction adwuma. Gravels ne concrete graves sisi wɔn anim. Concrete machine baako si wɔn anim. Car green apaake si wɔn anim. Mmarima no bebree nso hyɛ ataade fufuo a ne kyɛ. Baako nso hyɛ ataade yelloɛ.

Mmarima ahodoɔ bebree te carmel so a wɔnam asase pradadaa so, anwea ashyɛ hɔ ma a wɔnam wɔn donkey afunumu so a wɔrekɔ. Ɛbi nso nam fam di wɔn akyi.

Magnefai glas, spɛtakels pink, snikɛs brawn, fon ne iɛpiis. Buk ne peepa, buk ne pɛnsil, ɛkyɛ ɛne kɔmpas ɛne kamera ɛgu wɛld map pepa so.

Nkwaraa mmamuwaa nsia resa. Wɔhyɛ mbaboa tuntum ne socks. Baako nhyɛ mpaboa. Wɔn ataadesu no yɛ akokɔsradeɛ. Mmienu hyɛ akokɔsradeɛ a wɔde ntoma ne dɔsɔ atwa wɔn mu. Nea odi mfinfin ataadeɛ no yɛ blue a okura bodua.

Mmarima mmienu a wɔhyɛ overall orange ne helmet red hyɛ excavator ɛretu anwea ase. Barima baako kura book. Barima baako de phone atare n'aso a wɔrekasa. Excavator no yɛ kɔkɔɔ kakraka.

Mmaa ne aborɔfo mmaa ne mmarima bebree resisi afiri passenger airline mu. Akwadaa baako kura ne teddy bear hyɛ jacket a n'ani agye yie. Ne maame hyɛ pullover green a school bag blue bɔ n'akyi. Ba baa baako nso hyɛ jacket green, nose mask a n'ani agye ne ho a ɔrema baebae.

Funnaka nnan si petee mu, sisi bench nkonnwa so. Nkwadaa mfonin mmeɛnsa tetare funnaka mmeɛnsa no anim. Sukuuni akwadaa hyɛ atadeɛ blue gyina funnaka baako ho. Ayiefoɔ bebree atwa wɔn ho ahyia.

Dwadibea a mmaa ne mmarima nam redi dwa. Mmaa no hyɛ ɛkyɛ akyɛseɛ. Barima no nso hyɛ sports cap hyɛ top white. Ɔbaa a ɔretɔn nneɛma no bi yɛ ɛkyɛ, ahweneɛ bag, a wɔde ntoma ɛna ayɛ. Wɔgyinagyina ho retɔ bi.

Kaa kwan a kaa red and yellow and blue taxi nenam hɔ, bus fitaa nso di wɔn akyi, kyineɛ bebree nso atwa wɔn ho ahyia, nnipa bebree gu lɔɔre kwan no bankum ne nifa. Abrɔsan akɛseɛ mmienu wɔ wɔn nifa so, baako yɛ white, baako yɛ blue.

Anipa nnan ereb) volley , baako y3 )baa . Wall brown 3w) atwa )mo ho ahyia , nnua green , b))fr3 ne kube nso asisi mu . baako hy3 ataade k)k)) , baako hy3, )baa no hy3 ataade3 yellow ne fam brown .

Mmarima ne mmaa bebree gyina alupere anim. Bebree kura kamera ne phone a officer gyina plan no steps so a wɔretwa no. Ebi de nwera fitaa a akyekyere wɔn ti. Sukuu bag bobɔ bi nso akyi.

Papa ne maame ne nnipa nnan bi wɔ beebi. Papa no hyɛ jacket a akwadaa ketewa bɔ ne kɔn hyɛ ke jacket kɔkɔɔ. Maame baako gyina nenkyɛn hyɛ ataade tuntum. Akwadaa baako di n’akyi hyɛ jacket yellow ɛresere. Baako hyɛ maame baako hyɛ kɔkɔɔ de ne nsa ato ne ti.

Mmarima mmiɛnsa gyina po kɛseɛ ho. Akonnwa a yɛde kɔ beach sisi wɔn nkyɛn. Mmienu hyɛ ataade kɔkɔɔ ne fam gens a baako sukuu bag bɔ n'akyi ne tiri ho sakoora. Baako ataade brown, sukuu bag. Ɛkyɛ tuntum bɔ n'akyi ɛhyɛ no a ɔrekasa.

Asase a ɔsoro ayɛ so bebree. Pɔnkɔ ne nantwie gyinagyiana so. Akwaraa baako gyina pɔnkɔ a ɔyɛ fitaa no anim. Nkonnwa brown, ɛna aaa table ne kɛtɛ nsoso brown nso asɛ hɔ a aduaba gugu basket mu sisi kɛtɛ no so. Bag brown mmienu si kɛtɛ no nkyɛn.

Dan mu a flowers ayɛ mu fɛfɛɛfɛ a ɛyɛ green wɔ hɔ. Nkonnwa mmienu a ɛyɛ orange sisi dan no mu. Table si anim. Mfelawas no bi ɛhange hɔ, wall no ho, ɛnna ebi sisi table so.

Dan mu a yɛasiesie mu fɛfɛɛfɛ. Agya redɛre wɔ foonoo mu wɔ nifa so. Akonnwa es Mmienu hɔ. Table fitaa esi anim. Light kɛseɛ shabolɛɛ bɔ siilin no so. Kanea nketeɛ nso atwa ho ahyia. Edua flowers nso si akyi.

Mmaa ne mmarima bebree tete fam a wɔn nsa gugu wɔn ho. Car tuntum si wɔn benkum so. Maame baako hyɛ atade fitaa bɔ duku tuntum te fam hɔ bi. Mmarima no bebree hyɛ atade fitaa ne kɔkɔɔ. Wɔn nyinaa tete fam hyɛ kyale wate.

Sitin rum a yɛa dɛkorati hɔ fɛfɛɛfɛ. Wɔɔlpepa a yɛde flawɛs s ayɛ ɛmu bɔ wɔɔl no ho. Flawɛs grin mmienu esi ɛdan no benkum ne nifa, sɛnta teebol adua esi anima buuk ɛda so. Adua konwa mmiensa esisi hɔ. Baako wa sen mmienu na aka nu.

Sitting room a yɛsiesie hɔ kamaka. Sofa tenten baako a neckraise green dedadeam. Wallpaper pictures bɔ wall no ho. Curtain green and white ɛsɛn hɔ. Shells si hɔ koffie cups ne books nso si hɔ a flowers bags siso.

Barima nnum gyina bea a plane si wɔn anim. Asraafo mmienu rehwehwɛ barima baako ho. Baako gyina wɔn anim. Barima baako tiri so ayɛ sakora, baako abɔ ne mu ase a n’ataadeɛ ne yɛ black ne brown.

Mmarima ahodoɔ hyɛ party ahyɛnsodeɛ te car so a party no pictures ahodoɔ nso si car no so. Baabi, asraafoɔ nso nam car no anim hyɛ wɔn afadeɛ.